Tini la'neemmoti mini saada ikkase leellishshanno. Iseno woyi siitote woyi siito ikkasi leellishshanno misileeti.

Kuni babbaxxino roso uyiinanni he'nooyeeta leellishshanno baseeti. Isino mannu qaxaqa'a yee maacciishshanni noota leellishanno baseeti woyi gambooti.

Mannu gamba yee ofolle noowa buna iillishshanni noota leellishshanno misileeti. Iseno umu danancho tirte agurte noota leellishshanno misileeti.

Kuni la'neemmohu haqqe soonfe loonsoonni cuaatinna meesanete. Isino baatto loosiratenna haqqe bocirate xaqqa'mate loosi'nanni cuaatinna meesaneeti.

Kuni la'neemmo manni giwirinnu loosi basera leellino manni lawe leeltanno misile ikkitanna iseno loosire gale noo manna odoo xa'minanni hee'noonni gara lawe leellanno.

Kuni boohaarranni mereershsha ikkasi leellishshanno baseeti iseno mannu doogote haranni noota leellishanno misileeti.

tini misile la'neemmohu seesaho woyi su'niilleho woyi foole qayyadhate xaqa'mineemmo horo leellishshanno misileeti.

Tini la'neemmo misile uduunneho foole uyitannotanna su'niitanno uddano ikkite leeltanna iseno uduunneho ga'ninayita ikkitanna iseno horoseno su'niissateeti uduunneho.

Tini la'neemmoti muri ikkitanno iseno babbaxitinno murotenna weesenna wole murote base noo gede ikkite leeltanno.

Tini misile xawissannohu woyi sagale itate woy buna xaqqa'mate xaqqa'minanni mine ikkanna isino mannu mimmitu mimmituyiiwa egennamannowa woyi babbaxxewo egenshiishsha saayinsanni baayiichooti.

Tini la'neemmo misile giwirinnu looso ikkasiiti. Isino haanja shaana ikkasi leellishshanno. Isino itate qaamattote xaqqa'minanni.

Kuni daddalu base ikkanna isino la'neemmoti misile maxaaxeessaho yinayiha sukkaari dinnichaho yinayiha xawissanno misile ikkase leellishshanno.

Tini la'neemmoti sagalete. Iseno weesete waasi sagaleeti.

tini seesa agadhinanni gara kultanno misileeti tini iseno hinko hayiishshi'nanni gara kultanno misileeti tini ikkite leeltanno hinkote saamunanna hinkote birushe ikkite leeltanno misileeti .